Imkhuhlane ephanga imemetheke, imkhuhlane enjenge Corona virus, umvimbano, loba umkhuhlane wofuba. Yimkhuhlane ekhuthazwa uzulu ukuba azivikele kumkhuhlane leyo. Lapha omongikazi bancedisa izigulane. Begqoke impahla ezibavikelayo, impahla ezifana lezihonqo.

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni, imikhuhlane efana leCorona virus, imikhuhlane efana lemvimbano, imikhuhlane efana lomkhuhlane wofuba. Imikhuhlane eyelatshwa ngomongikazi loba ngodokotela begqoke impahla zokuzivikela impahla ezigoqela izifonyo.

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni kanye lasemhlabeni jikelele yimkhuhlane egoqela icorona virus, uphepha kanye lemvimbano limkhuhlane abantu bayakhuthazwa ukuba bazivikele.

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni. Imikhuhlane efana lomkhuhlane wophepha, laboCorona virus. Izisebenzi eziphathelane iezempilakahle, zilakho ukufika kuzulu. Befafaza imithi ebulala amajemusi, ayiwo abangela lumkhuhlane.

Abezempilakahle balakho ukufinyelela uzulu, endaweni ezisemaphandleni. Bebancedisa ukubahlola, imikhuhlane ehlukeneyo. Imikhuhlane efana lemvukuzane. Imvukuzane yabesilisa, imvukuzane yebele, kanye lemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Kumkhuhlane ephanga imemetheke loba imikhuhlane ethelelwanayo balakho ukuhlangana lozulu abezempilakahle bebayelapha njalo beba thontisela ukuze babavikele emikhuhlaneni.

Imkhuhlane ephanga ememetheke Ethelelwanayo ezigabeni imikhuhlane le igoqela ufuba, imvimbano kanye le khorona vayirasi abezempilakahle bayakhuthazwa ukuthi bagqoke impahla ezibavikelayo ukuze bangathathi imikhuhlane impahla ezinje ziho

imikhuhlane ephanga imemetheke esigabeni loba imikhuhlane ethelelwanayo efanana lo phepha loba i Corona Virus kanye lenculazi abantu bayakhuthazwa ukuba bahlolwe omama abzithweleyo bayakhuthazwa ukuba bahlolwe ukuze bengatheleli abantwana igcikwane

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni loba ebantwini imikhuhlane efana lofuba iCorona Virus yimkhuhlane abantu abakhuthazwa ukuba bazivikele kiyo bangazivikela ngokugqoka izigqoko ezinjenge zifunyo loba ukungathintani labantu abalomkhuhlane

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni loba ebantwini imikhuhlane egoqela ufuba, imvimbano kanye leCorona Virus yimikhuhlane eyelaphekayo ezibhedlela loba emtholampilo lapho omongikazi abahlaba khona abantu amajekiseni okuvikela.

Imikhuhlane ephanga imemetheke esigabeni egoqela imikhuhlane enjongo fuba ingcolazi imvimbano Kanye le corona virus abempilakahle bayakhuthaza abantu ukubabaqgoke izigqoko loba izembatho ezibavikela emkhuhlaneni le lapho abazempilakahle abagqoka khonaizicathulo ezivalayo izifonyo Kanye le zembatho

Umongikazi ubukeka ehlaba isigulane ijekiseni. Umongikazi ugqoke isifonyo esiyisibhakabhaka. Lokhu kutshengisa ukuvikelwa kwemikhuhlane ephanga imemetheke esigabeni imkhuhlane egoqela ufuba, ingculazi, icorona virus kanye lo

Imikhuhlane ephanga imamatheke ezigabeni egoqela ufuba , ingculazi, umvimbano kanye labo Corona virus. Yimikhuhlane okuba lemikhankaso ukuba abantu bazivikele kiyo.

Uzulu ulakho ukubuthaniswa ezigabeni lapha hlala khona loba emtholampilo loba emakilinika loba ezibhedlela eziseduzane lozulu kukhankaswa uzulu efundiswa ngendlela yokuziphatha ukuze abelempilakahle njalo esaziswa ngemikhuhlane ememethekayo edinga ukuba umuntu azivikele.

Kwezempilakahle uzulu ulakho ukuthola ulwazi lapho befinyelelwa ngabe mpilakahle ezigabeni lapho abahlala khona loba kuzibhedlela loba emthola mpilo oseduzane labo ,abezimpilakahle balakho ukuza bezo bapha ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo lokuba yelapha mahara eminye imikhuhlane .

Uzulu ulakho ukuthola ulwazi lusuka kwabezempilakahle lapho besenza imikhankaso balakho ukulanda abantwana abancane omongikazi abakhangela abantwana labodokotela abaqeqesha bekhangele abantwana balakho ukuncedisa abantwana kulezi imikhankaso

Impilakahle ibalulekile kuzulu njalo wonke umuntu ulelungelo lempilakahle loba abantwana abancane balakho ukuya esibhedlela bafike bancediswe ngodokotela abaqeqetshe bekhangela ezabantwana.

Impilakahle iqakathekile emhlabeni wonke jikelele kodwa ukuba umuntu aze aphile kuhle adle ukudla okuqondileyo ukudla ukwakha umzimba njalo okunika umzimba amandla. Kuba khona inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhangela inhlangothi ezitshiyeneyo ngempilakahle yomuntu. Kuzobakhona uhlandla lokudla olwe WFP i world food program yiyo encedisa ngokudla.

Impilakahle yabantwana iqakathekile kakhulu yikho belamalungelo labo, ilungelo lokuphila, ilungelo lokuthola ukwelatshwa lempilakahle. Abantwana balamalunga atshiyeneyo amele wona amalungelo abo, amalunga afana leunicef.

impilakahle iqalkathekile empilweni yabantu yikho abantwana labo bekhangelele ukuba babelempilakahle ekuzweni emoyeni kanye lase mzimbeni yabo kuba lekhankso ezitshiyeneyo ezifundisa abadala kanye labantwana ngendlela zokuphila kuhle ukuze abantu bengabi lemikhuhlane etshiyeneyo phambidlana

Impilakahle yabantwana iqakathekile yikho belalo ilungelo lokuphila Kanye lelungelo lokhwelatshwa elokuthola impilakahle abantwana lapha bakha amanzi. Amanzi ayimpilo ayancedisa ukuba bahlanzeke lokuba lapho abahlala khona kuhlanzekile ukuvikela imkhuhlane ebangelwa yingcekeza.

Impilakahle kazulu iqakathekile kakhulu yikho kusiba lemikhankaso etshiyeneyo eyazisa abantu ukuba uma befuna usizo bangaluthola nga usizo oluphathelane lezempilakahle

Kwezempilakahle sikhona isifo esiphathelane lengqondo lapho umuntu agula khona ingqondo zikhona njalo izibhedlela loba emtholampilo lapha okuncediswa khona abantu abalezifo zokugula ingqondo.

Umkhuhlane wengqondo uvamile kakhulu ebantwini abatsha .Lokho kubangelwa yikuthatha izidakamizwa .Okunye njalo kubangelwa yikuhlukumezeka kakhulu engqondweni . Abantu abanengi balokwelatshwa umkhuhlane wengqondo emtholampilo loba ezibhedlela ezikhangele kakhulu yona imkhuhlane yengqondo .

Imikhuhlane ephathelane lengqondo isivamile kakhulu emhlabeni jikelele. Lokhu kubangelwa yikuthatha kwezidakamizwa kanye lokunye nje okwehlukeneyo. Intsha yakulezi insuku ithatha izidakamizwa, lokhu kubangela ukuthi babe lomkhuhlane ophathelane lengqondo.

Ezibhedlela loba emtholampilo kuba lezakhiwo ezinkulu ezenelisa ukugcina inani labantu abagulayo. Njalo kuba lemibheda, imibheda le iba lamaviri ukuze benelise ukufuqa izigulane, bezisusa lapha abazisusa khona bezisa lapha abazisa khona bezelapha ngcono.

Emtholampilo loba ezibhendlela loba emakilinika zikhona inkonzo ezabomama labantwana lapho omama abafundiswa khona izindlela zokugcina abantwana abancane njalo lendlela abaziphatha ngayo uma besanda kubeletha

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho ukwelatshwa khona izigulane. Kuzibhedlela lezi kulezakhiwo ezinkulu njalo kulamakamela atshiyeneyo ancedisa ngendlela ezitshiyeneyo. Kuzibhedlela lapho uthola amabhakane atshengisayo ukuthi lokhu kutholakala ngaphi.

Emtholampilo loba ezibhedlela kulapho okwelatshwa khona izigulani. Ziselatshwa izifo ezehlukeneyo. Kuba lezakhiwo ezinkulu njalo kube lamakamela atshiyeneyo lapho okusebenzela khona abaqeqetshe ezindaweni ezitshiyeneyo kwezempilakahle.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulane ezelatshwa khona. Izakhiwo zakhona ziba zinkulu ukuze zenele izigulane njalo kuba lamakamela atshiyeneyo lapho okwenziwa okwehlukeneyo okwezempilakahle. Kuba lamabhakane atshengisa ukuba uma udinga usizo olunje uluthola ekamelweni elinjani.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulane eziyakhona zilanda usizo lokwelatshwa izifo ezihlukeneyo, izigulane zelatshwa ngodokotela kanye labomongikazi abaqeqetshileyo kuzindawo loba bekhangele imikhuhlane ehlukeneyo.

Emakilinika loba emtholampilo, izigulane ziyancediswa ngezifo ezehlukeneyo. Akhona amakilinika aphathelane lamehlo abekhona amakilinika akhangela kakhulu izigulane ezigula umkhuhlane wengqondo.

Ezibhedlela loba emtholampilo, yikho lapho okuncediswa khona izigulani ziselatshwa imkhuhlane ehlukeneyo. Ukwelatshwa kwezigulani lokhu kwenziwa ngomongikazi kanye labodokotela. Omongikazi labodokotela bayakhuthazwa ukuba bagqoke izifonyo kanye lempahla ezibavikelayo ukuba bangathatheli imkhuhlane.

Emtholampilo, ezibhedlela loba emakilinika aphezulu lapha okwelatshwa izigulane ezigula ngezifo ezitshiyeneyo. Abantwana balakho ukwelatshwa loba ukujovwa amajekiseni ukuze bavikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Emtholampilo loba esibhedlela kulapho izigulane ezelatshwa khona kutholakala kulezakhiwo ezinkulu lezihlahla eziluhlaza kube njalo lezitulo ezibaphandle lapho abagulayo abahlala khona belinde ukuncediswa .

Esibhedlela kumbe emtholampilo kulapho izigulane eziyakhona zisiyadinga usizo lokwelatshwa izifo ezehlukeneyo. Zelatshwa ngomongikazi loba ngodokotela. Kuba lezakhiwo ezinkulu lapho okugcinelwa khona izigulane. Isakhiwo esilapha silesivalo esiluhlaza.

Ezibhedlela loba emtholampilo loba emakilinika aphezulu, yikho lapho izigulane ezithola khona usizo lokwelatshwa, ziselatshwa izifo ezihlukeneyo. Zingelatshwa ngodokotela, loba ngomongikazi.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulezakhiwo ezinkulu ezenela izigulane. Kuba njalo lamakamela atshiyeneyo ancedisa ngendlela ezitshiyeneyo. Kuba njalo lamabhakani atshengisayo ukuba kule indawo kutholakalani.

Emtholampilo, ezibhedlela, emakilinika loba emakilinika aphezulu kulapho uzulu ayakhona esiyayelatshwa izifo ezehlukeneyo. Emtholampilo lasemakilinika lapho kutholakala odokotela kanye labomongikazi abancedisa izigulane.

Emtholampilo loba emakilinika yikho lapho okutholakala khona omongikazi kanye labo odokotela bencedisa abagulayo ngokwelapha izifo ezehlukeneyo. Omongikazi loba odokotela labo bagqoka izigqoko ezingabavikela ekutheni bengathathi imikhuhlane ethelelanayo umkhuhlane onjengophepha.

Ezibhendlela loba emtholampilo yikho lapho abagulayo abayakhona loba abakhathazekileyo emoyeni balakho ukuhamba emtholampilo noma emakilinika bathole abezenelisa ukuxoxisana labo babatshele inhlupho zabo babancedise.

Ezibhedlela, emtholampilo, emakiliniki kanye lasema clinic aphezulu yikho lapho okutholakala khona izisebenzi ezikhangele kakhulu kwezempilakahle lapho okwelatshwa khona izigulane ezigula okwe mazinga ahlukeneyo.

Kumfunda yezempilakahle, izisebenzi eziphathelane lempilakahle, zilakho ukwenza ingqungquthela, loba esingathi ngumhlangano, wokufundisana. Lapho ababuthana khona, bevuselela ulwazi abalalo ngezempilakahle.

Eziphathelane lempilakahle uzulu ulakho ukufinyelelwa ngabezi mpilakahle ebafundisa ngamakhambi emvelo kanye lamaphilisi okuyikho okusetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo .

Esibhedlela loba emtholampilo izisebenzi eziphathelane lezempilakahle zilakho ukuba bafundisane lapho bethuthukisa ulwazi loba bevuselela ulwazi. Izisebenzi lezi zibonakala ngokugqoka impahla ezimhlophe Kanye lempahla ezizivikela ukuba zingathathi umkhuhlane ebantwini izifonyo.

Imfundo ephathelane lempilakahle ifika ebantwini ngemikhankaso eyenziwa yizisebenzi eziphathelane lempilakahle abantu bayahlolwa ngendlela ezitshiyeneyo abanye bahambisa imchemo loba amagazi ukuba kuyehlolwa okuhlolwa khona

Izisebenzi ezingaphansi kogaja lwezempilakahle balakho ukuhlangana besenza umhlangano wokufundisana loba esingathi yingqungquthela lapho abavuselela khona ulwazi loba abangezelela khona ulwazi ngokuphathelane lempilakahle.

Imfundo ephathelane lezempilakahle ifika lula kuzulu loba ezigabeni lapho abasebenzela kwezempilakahle abahamba khona besiya khankasa kuzulu. Bebafundisa ngemkhuhlane ethelelwanayo loba imkhuhlane ephanga imemetheke . Njalo lendlela zokuba abantu bangazivikela njani .

Imfundiso ephathelane lempilakahle uzulu ulakho ukuyithola lapho abezempilakahle abenza khona imikhankaso ngezinto ezehlukeneyo belandaba abantu esigabeni lapha abahlala khona

Abezempilakahle balakho ukuphuma besiya kuzulu besiyabafundisa ngemikhuhlane eyehlukeneyo njalo bebancedisa kungela mbadalo bebahlola imkhuhlane enjengetshukela lehayi hayi.

izifundo eziphathelane lempilakahle zenziwa kumikhankaso etshiyeneyo besazisa abantu loba uzulu ukuba bangazivikela njani emikhuhlaneni ethelelwanayo njalo emkhuhlaneni ebanzima ukuba iyelapheke

Uzulu waziswa ngendlela ezitshiyeneyo ngezempilakahle. Uma kulomkhuhlane omemethekayo. Loba kudingakala ukuthi abantwana, bahlatshwe amajekiseni. Uzulu uyaziswa ngemikhankaso ehlukeneyo.

Uzulu ulakho ukwazisa ngemikhuhlane . Ephiwa ukwazi ukuthi imikhuhlane le imemetheke kanjani, ithelelwana kanjani ukuze uzulu enelise ukuzivikela. Lokhu kwenziwa luhlandla lempilakahle.

Uzulu ulakho okuthola ulwazi ngokuphathelane lempilakahle lapho efinyelelwa yizisebenzi eziphathelane lezempilakahle kusenzwa imikhankaso ezihlukeneyo uzulu efundiswa ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane ephanga imemetheke.

Abezempilakahle balakho ukusondelela uzulu ukuthi bazi ukuba balolwazi na ngezemithetho yezempilakahle. Balakho ukufundisa uzulu ngemikhuhlane ehlukeneyo njalo ngemithetho ehlukeneyo. Kusiza kwezempilakahle.

Imigomo yezempilakahle, abaphathelane lezempilakahle, balakho ukwenza imikhankaso eyokuba bazise abantu loba uzulu ukuba bazivikele, kumikhuhlane etshiyeneyo. Imikhuhlane efana lomkhuhlane wesihudo, umkhuhlane wengculaza.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho okwelatshwa khona abantu. Abantu bathi bengelatshwa baphiwe amaphilisi loba imithi ebasizayo ukuba imikhuhlane ebaphetheyo iyehle. Amaphilisi la ayatholakala njalo ezibhedlela efakwe emashelufini esemagabheni ehlukeneyo. Amagabha sengaba lithanga, abe mhlophe loba abe yisibhakabhaka.

Abantu abagula ngezifo ezehlukeneyo belatshwa ezibhedlela loba emtholampilo. Izibhedlela zilakho ukwehlukana. Kukhona ezigxila kakhulu ngamehlo, kubekhona ezomkhuhlane wengqondo lezinye nje ezikhangela yonke imikhuhlane.

Izibhedlela, amakilinika aphezulu kanye lasemtholampilo kulapho izigulane ezivakatshela khona uma zingezwa kuhle ukuba zelatshwe. Kuba lezakhiwo ezinkulu ezenela izigulane. Lapha isakhiwo esikhona silombala olithanga lophahla olulithuthi.

Ezibhedlela loba emtholampilo kuba lezisebenzi eziphathelane lempilakahle. Izisebenzi ezigoqela oMongikazi kanye labo Dokotela .Kuba njalo lezikhali ezehlukeneyo ezincedisa ekwelapheni kwabantu. Sekungaba sekuhlinzweni loba ukwelatshwa nje.

Ezibhedlela loba entolamphi kulapho okulatshwa khona izigulane. Kulezimota ezitshiyeneyo ezithwala izigulane. Izimota lezi sezingathwala izigulane zizisusa endlini zizisa entolamphilo. Imota lezi kuthiwa ngama ambulenzi.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulane ezethekelela khona zisiyayelatshwa ukuba zisuke kuzifo ezehlukeneyo. Kulabomama abazithweleyo. Labo balakho ukuya ezibhedlela ukuyancediswa ngomongikazi abaqeqetshileyo ukuba bababelethise.

Ezibhedlela, emakiliniki kanye lasemtholampilo, kulapho okwelatshwa khona izigulane ezingezwa kuhle. Ezibhedlela lapho ku lezakhiwo njalo lamakamela atshiyeneyo kube lezitshengiso ezitshengisayo ukuba kuleli kamela kuncediswa ngendlela enje, kuleli kamela kuncediswa ngendlela enje, kwenza kube lula ukuba abagulayo baqonde lapha abangasizwa khona masinya.

esibhedlela emtholampilo kanye lasemakilinika izigulane ziyalapho zilanda ukuyancedwa zincedwa ngabantu abaqeqetshileyo kwezempilakahle omongikazi kanye labodokotela bebelapha izifo ezehlukeneyo

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulane eziyakhona zisiyadinga usizo lokwelatshwa izifo ezehlukeneyo. Kulabomongokazi kanye labodokotela abancedisa izigulane. Izigulane zilakho ukuphiwa imithi eyehlukeneyo.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho okwelatshwa khona izigulane, ezigula izifo ezehlukeneyo. Kubakhona amawodi ahlukaniswayo, omama amawodi abobaba kanye lama wodi abantwana.

Ezibhedlela loba emtholampilo lapho izigulane ezincediswa khona ziselatshwa izifo loba imikhuhlane ehlukeneyo . Izakhiwo zezibhedlela ziba zinkulu ,kube njalo lendawo zokuhlala .Lapho izigulane eziyabe zihlezi khona zilinde ukuncediswa.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulani eziyakhona zisiya thola usizo lo kwelatshwa kwezifo ezehlukeneyo, omangikazi kanye labo dokotela yibo abelapha izigulani, kuba lezakhiwo ezinkulu, isakhiwo esilapha silombala olithanga.

Izibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulani eziyakhona zisiyathola usizo lokwelatshwa izifo ezehlukeneyo . Ezibhedlela lapha omama abazithweleyo bayencediswa ukubeletha abantwana.

Esibhedlela loba emtholampilo yikho lapho okwelatshwa khona izigulane. Kutholakala omama bencediswa kunkonzo zempilakahle yabo Kanye labantwana . Kukhangelwa abantwana beselatshwa imikhuhlane engabahlasela.

Esibhedlela loba emtholampilo, kulapho okuhamba khona abagulayo besiyatholaa usizo. Usizo lolu baluthola ebantwini abaqeqetshileyo kwezempilakahle abantu abafana labodokotela kanye labomongikazi.

Ezibhedlela kanye lasemtholampilo yikho lapho okuncediswa khona abagulayo, beselatshwa izinto ezitshiyeneyo. Emtholampilo lasesibhedlela kutholakala omongikazi ,odokotela, abayabe beselapha isigulane. Uma isigulane sigula kakhulu silakho ukuba sihlaliswe esibhedlela emahodini, sikhangelwe ngabezempilakahle size silulame.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulane ezithola khona usizo ekwelapheni imikhuhlane eyehlukeneyo. Emtholampilo lapho uthola kubhaliwe ukuba uma ulohlupho oluthile uqonda kuyiphi indawo.

Esibhedlela kanye lase mtholampilo loba emakilinika aphezulu yikholapho okulatshwa khona izigulane kusiya ngezinga lokugula kwesigulane ukuba sigulana kakhulu loba sigula okulingeneyo. Kutholakala odokotela kanye labo mongikazi kuba lezakhiwo ezinkulu kakhulu ezenelisa ukuba zigcine izigulane.

Ezibhedlela emtholampilo loba emakilinika yikho lapho abagulayo abayakhona ukuba bayehlola omkhuhlane etshiyeneyo bancediswe njalo ngemithi etshiyeneyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kuhlola kwenziwa ngomongikazi kanye labodokotela.

esibhedlela loba emtholampilo okutholakala khona abezempilakahle angaba ngudokotela loba umongikazi kumele bagqoke izifonyo ezibancedisa ukuba bgathathi imikhuhlane ethelelwanayo njalo ma bejova izigulane kumele babe lesilinganiso abasisebenzisa ukufaka umuthi olingeneyo ohambelana lokugulwayo

Ama ambulance atholakala emtholampilo Kanye lasezibhedlela. I ambulance yimota esebenza ukuthwala izigulane Ingaba izisusa ngekhaya izihambisa emtholampilo kumbe izisusa emtholampilo izihambisa kwesinye isibhedlela lapho isigulane esingathola khona usizo olugcono kulalapho esiyabe sikhona khona.

Ekilinika enkulu kusekilinika lapha okulatshwa khona izigulane kusiya ngezinga lokugula isigulane singaba sigula kakhulu loba sigula okulingeneyo siyathola usizo ekilinika enkulu.

Ezibhedlela lasemakilinika yikho lapho okwelatshwa khona uzulu. Uthola abezempilakahle abagoqela odokotela labo mongikazi bencedisa izigulane. Balakho ukugqoka impahla eziyisibhakabhaka loba ezimhlophe.

Abezempilakahle balakho ukuvakatshela ezikolo loba lapho okutholakala khona abantwana abancane, babathontisele imithi evikela imikhuhlane ehlukeneyo esingakhubaza abantwana.

Esibhedlela loba emtholampilo izigulane ziyelatshwa njalo ziphiwe amaphilisi okumele ziwanathe amaphilisi la sebengawathola esibhedlela loba bewathenge ezitolo ezithengisa amaphilisi izitolo lezi kuthiwa ngama khemisi uthola amaphilisi umuthi wokunatha loba umuthi wokugcoba.

Ezibhedlela, emtholampilo kanye lakumakhemesi kutholakala imithi yakulezi insuku loba esingathi yimithi yabelungu. Kuba lamaphilisi, imithi yokunatha kanye lemithi yokugcoba. Imithi le iba semagabheni amhlophe loba emabhokisini amhlophe.

Iziphungo zokuhlola imikhuhlane eminengi imikhuhlane eyehlukeneyo enjengemvukuzane zitholakala endaweni ezitshiyeneyo lapho uzulu enelisa khona ukuthi ayehlolwa imikhuhlane eyehlukeneyo ukuze ayelatshwa masinya umkhuhlane ungamemetheki.

Izifo zakulezinsuku ezinjenge mvubuzane zilakho ukuhlolwa kuzakhiwo okuthiwa yizikhungu, isikhungu semvubuzane lapho abahlola khona ingaphansi yabomama bekhangela imvubuzane yomlomo wesibeletho, balakho njalo ukuhlola amabele bekhangela imvubuzane yebele.

Izigulane eziphethwe ngumkhuhlane ophathelane lokuhamba kwegazi emzimbeni loba esingathi umkhuhlane we high high zikhuthazwa ukuba zekele ukunatha utshwala, zime ukubhema igwayi njalo lokudla isawudo elinengi loba ukunatha izinatho eziletshukela elinengi. Bakhuthazwa njalo ukuba bazivoxavoxe ukuze behle ukusinda komzimba njalo badle ukudla...

Ukwelatshwa kwangaphakathi komzimba kugoqela ukwelatshwa imvukuzane, imvukuzane ezehlukeneyo, njengemvukuzane yebele, imvukuzane yabesilisa kanye lemvukuzane eyomlomo wesibeletho. Abagulayo bayakhuthazwa ukuba abavakatshele izakhiwo ezinjenge izikhungo lapho okuhlolwa khona imikhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilakahle balakho ukufika ebantwini loba kuzulu bebancedisa ngemikhuhlane ehlukeneyo. Imkhuhlane enjenge mvukuzane . Imikhuhlane enjenge tshukela bebapha lendlela abangazisebenzisa ukuze bayelapheke umkhuhlane .

Imvukuzane ezehlukeneyo zivamile kakhulu umhlaba wonke jikelele ingakho abantu bekhuthazwa ukuba bavakatshele izikhungo zemvukuzane lapho okuhlolwa khona imvukuzane ezehlukeneyo ezigoqela imvukuzane yomlomo wesibeletho, eyebele kanye leyabesilisa.

Imvukuzane isivamile kakhulu emhlabeni jikelele imvukuzane yomlomo wesibeletho imvukuzane yabesilisa ngakho abantu uzulu wonke uyakhuthazwa avakatshele izikhungo zokuhlolisiswa kwemvukuzane ukuze bathole ukwelatshwa ngesikhathi

Kulezakhiwo okuthiwa yizikhongo lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo Imikhuhlane egoqela imvukuzane. Imvukuzane le isingaba yimvukuzane yomlomo wesibeletho loba imvukuzane yebele loba imvukuzane yabesilisa Kuba lemitshina esetshenziswayo etholakala ezakhiweni lezi

Imikhuhlane eminengi ememethekeyo, njalo evamileyo ebantwini iyahlolwa. Ihlolwa kuzakhiwo ezehlukeneyo, izakhiwo okuthiwa yizikhungo. Izikhungo kulapho okuhlolwa khona imikhuhlane eyehlukeneyo kusetshenziswa igazi lezigulane kanye lemichemo.

Izakhiwo eziyizo eziyizikhungu zokudinga umkhuhlane yizo ezisetshenziswayo lapho abezempilakahle behlola imkhuhlane eyezigulane besebenzisa igazi labo loba imchemo yabo.

izisebenzi eziphathelane lokwempilakahle ziyahlukana kulezisebenzi ezisebenzela ezibhedlela kuzobakhona izisebenzi ezihlola izifo ezihlukeneyo kulezisebenzi kuzakhiwo okuthiwa yizikhungo izikhungo zomkhuhlane lapho izisebenzi ezihola khona igazi zihlole imicemo zihole njalo izifuba

Izindlu zokuhlola imzimba loba izindlu zokuphanda izifo yikho lapho okuhanjiswa igazi lezigulane loba imichemo yezigulane ukuze ihlolwe ngemitshina esebenza ngezinga eliphezulu. Ebona imikhuhlane efihlakeleyo. Yikho lapho okuphuma khona imikhuhlane okubajwa khona imikhuhlane etshiyeneyo.,

Impilakahle yabomama abazithweleyo ibalulekile yikho kusiba lezikhungo lapho okuhlolwa khona imizimba ,omama balokusebenzisa isivivinyo sokuhlola abahlolwa ngaso ukuba bazithwele loba abazithwalanga na.

Okuphathelane lezempilakahle zikhona izindlu zokuhlola izifo lapho abagulayo abahambisa khona izinto ezitshiyeneyo ezifana lemichemo yabo loba igazi ukuze kuyehlolwa izifo kusetshenziswa imitshina ehlukeneyo

Inkonzo yezempilakahle yabomama labantwana ivame ukutholakala kakhulu emtholampilo kanye lasezibhedlela lapho omama abafundisa khona indlela yokuziphatha lendlela yokuphatha abantwana abancani.

Kunkonzo eziphathelane labo mama labantwana abancane omama bafundiswa indlela ezehlukeneyo ezokuziphatha uma bezithwele lendlela zokuphatha abantwana abancane omama njalo bayancediswa ngodokotela ukuba bazivikele emkhuhlaneni yemvukuzane imvukuzane yesibeletho

inkonzo zempilakahle yabomama kanye labantwana zinkonzo ezincedisa umama loba umntwana ukuba athole impilakahle efundiswa ngendlela zokuziphatha kanye lokudla okulohlonzi okumele kuphiwe abantwana ukuze bakhule kuhle

Inkonzo yezempilakahle yabomama kanye labantwana iyenziwa ezibhedlela loba emtholampilo lapho omama abafundiswa khona indlela yokuziphatha ngemva kokubeletha abantwana njalo bafundiswe ukuba abantwana baphathwa njani.

Omama labantwana abancane emtholampilo Kanye lasezibhedlela kubakhona inkonzo eziphathelane labo lapho omama abakhuthazwa khona ukuba bagcine njani abantwana njalo bafundiswe ngendlela zokuziphatha besanda kubeletha.

Izikhali ezisetshenziswa ekulapheni izigulane zinengi. Ezinye zingaba yizigelo, ezinye zibe zinalithi. Inalithi lezo zisetshenziswa ukuthunga isigulane ngemva kokuhlinzwa. Inalithilezo zingaba zicijile ezinye zigobile.

Izikhali zokwelapha zinengi njalo ziyatshiyana lapho umuntu eselatshwa. Zikhona izikhali ezinjenge ngqamu izigelo ezisetshenziswa Uma umuntu ehlinzwa, kuzobakhona njalo izikhali ezihambisa igazi zingenisa igazi emzimbeni womuntu ngemva kokuba esehlinziwe.

Izincediso loba singathi izikhali ezisetshenziswa ekwelapheni izigulane ziyahlukana. Kuba lezigelo lezingqamu ezicijileyo. Lapha kulezigelo ezenziwe ngensimbi ecazimulayo. Izigelo lezo kulezinye ezicijileyo njalo kuzokuba lezinye ezilephambili eyisigombolozi. Uzigelo lezi zisetshenziswa ekuhlinzeni abantu.

Izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela zisetshenziswa ngodokotela loba ngomongikazi zigoqela izigelo lengqamu okwenziwe ngensimbi ecazimulayo. Ingqamu lezi lezigelo lezi kusebenza ukuhlinza izigulane

Izikhali ezisetshenziswayo kwezempilakahle zehlukene. Kulensimbi ezifakwa emzimbeni ezincedisa amathambo. Insimbi lezi zenziwe ngensimbi ecazimulayo loba eligolide okombala

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela, kuba lenqhamu ecigileyo, lezigelo ezisetshenziswa uma isigulane sihlinzea kuzoluba njalo lesikhali esisetshenziswa ngudokotela ukulalela ukutshaya kwenhliziyo loba ukubhulana kwamaphapho.

Izikhali zokwelapha zigoqela izigelo ezenziwe ngensimbi loba izingqamu ezicijileyo lazo ezenziwe ngensimbi. Izigelo lezi zingaba zicijile phambili loba iphambili yazo ingaba iyisigombolozi.

Izikhali ezisetshenziswa ekwelapheni abantu ziyatshiyana ezinye kuba zingqamu ezicijileyo okunye kube yizigelo ezicijileyo loba eziyizigombolozi phambili. Lapha umfanekiso okhona ngowezikhali ezenziwe ngensimbi ecazimulayo njalo lezinye ezilembala eyehlukeneyo umbala oyisibhakabhaka lombala olithanga . Insimbi lezi zisebenza ukungeniswa emabhonzweni zincedisane lamabhonzo emzimbeni.

Izikhali ezoncedisa ekwelapheni zitshiyene kuba khona izigelo kanye lezinqamu eziyenzwe ngensimbi kuzoba khona ama nalithi angena emzimbeni kanye lama tshubhu akhona ahambisa igazi.

Izikhali ezisetshenziswa ukuncedisa ekwelapheni abantu. Zigoqela ingqamu, kanye lezigelo ezisetshenziswa ukuhlinza. Kuzobakhona njalo izihlalo, loba esingathi yizitulo lapho abantu abahlala khona. Isihlalo esilapha silombala olithanga, lombala omnyama, kanye lombala obomvu.

Izikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle zihlukene. Sokungaba yizigelo loba isikhali esisetshenziswa ngudokotela ukulalela ukutshaya kwenhliziyo loba ukubhulana kwamaphapho.

Izikhali ezisetshenziswa esibhedlela ukuncedisa ukwelapha izigulane zinengi njalo zitshiyene. kubakhona ingqamu lezigelo ezicijileyo eziyenziwe ngensimbi ecazimulayo. Zibakhona njalo izigelo ezilezigombolozi ngaphambili.

Izikhali ezisetshenziswa kumpilakahle yizikhali ezincedisa ukuhlola abagulayo sebengasebenzisa igazi lebagulayo loba umcemo womuntu ogulayo uma befika behlole imkhuhlane ehlukeneyo.

izinto ezincedisa ekwelapheni abantu loba izigulane ezisetshenziswa ezibhedlela zifana lengqamu eziijileyo lezigelo ezicijileyo kanye lezinye nje izigelo ezilephambili yazo engani yizigombolozi lokhu kusetshenziswa uma umuntu ehlinzwa

Izinto zokwelapha, kumbe izinto ezisetshenziswa ukwelapha kumbe ukuncedisa ukuhlinza, zigoqela izingqamu ezicijileyo, kanye lezigelo ezemihlobo etshiyeneyo, ezenziwe ngensimbi zaba lezibambo ezeplastic. Izigelo lezi ezinye zingabe zecijile, ezinye phambili kwazo zi

Izinto ezisetshenziswa okuncedisa kwezempilakahle zigoqela imijomo, ijekiseni kanye lokunye okutshiyetshiyeneyo lapha kutshengiswe okusetshenziswa ukufaka isilinganiso somuthi uma owezempilakahle ejova isigulane.

Ukusebenza kwezokwelapha kunengi njalo kutshiyene. Kugoqela imijovo izigelo, kanye lemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukukhipha izinyo loba ukufaka imithi etshiyeneyo abayifaka emazinyweni ukuze ithundubeze ubuhlungu bezinyo.

Imithi yakulezi nsuku loba singathi imithi yabelungu ithengiswa ezitolo okuthiwa kusemakhemisi. Imithi le isingaba ngamaphilisi isingaba ngumuthi wokunatha loba amafutha okugcoba. Amafutha agcotshwa ejwabini ukuze ijwabu libe butshelezi loba lipholise izilonda. Amatshubhu alamafutha la atholakala emabhokisini amhlophe.

Amaphilisi akulezinsuku, singathi yimithi yakulezinsuku ,imithi yabelungu .Amaphilisi ancedisa ukwelapha izifo ezehlukeneyo . Amaphilisi lawa alapha ngamaphilisi ancedisa ukwelapha ubuhlungu bekhanda.

Imithi yalezinsuku loba imithi yabelungu itholakala ezitolo ezithengisa imithi emakhemesi kubalemithi eyokunatha, amaphilisi kanye lemithi yokwelapha amehlo. Umuthi wokwelapha amehlo ubasegabheni, ebhokisini elilembala emibili loba emithathu. Umbala omhlophe, olithanga loyisibhakabhaka.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yabelungu itholakala emakhemisi imithi le igoqela amaphilisi imithi yokugcoba kanye lemithi yokunatha. Umuthi wokunatha owophepha ngumuthi obakhona phakathi kwebhokisi eliyabe lilembala eyehlukeneyo. Imbalale singaba luhlaza ibebomvu loba ibelithanga.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yabelungu itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi kumakhemisi imithi le isingaba ngamaphilisi loba umuthi wokunatha njalo isingaba ngama jekiseni ijekiseni ekhona lapha ibakhona ebhokisini elilithanga

Imithi yakulezinsuku yimithi etholakala kumakhemesi. Yimithi efana lamaphilisi lemithi yokunatha. Kubakhona njalo lemithi yabantwana evikela uphepha loba eyelapha uphepha ebantwaneni.

Imithi yabelungu loba singathi imithi yakulezinsuku itholakala ezitolo ezithengisa imithi izitolo okuthiwa kusemakhemisi. Emakhemisi lapha uthola amaphisili ayehlukeneyo. Amaphilisi la ayabe esemabhokisini njalo ayabe elenani. Sokungaba linani elilikhulu loba sokungaba linani angamatshumi.

Imithi yakulezi insuku itholakala ezitolo ezithengisa imithi. Izitolo lezi kuthiwa kusemakhemisi lapho uthola imithi eyelapha izifo ezinengi. Umuthi wetshukela uyatholakala uphakathi kwegabha elimhlophe elilebala elimnyama.

Imithi yakulezi insuku, loba singathi imithi yabelungu. Itholakala ezitolo, okuthengiswa khona imithi. Kumakhemisi. Lapho imithi le, eba ngamaphilisi, loba umuthi wokunatha, loba umuthi wokugcoba ezilondeni.

Imithi yakulezi insuku loba singathi Imithi eyabelungu itholakala ezitolo ezithengisa imithi okuthiwa kusemakhemesi , emakemesi lapho sungathola amaphilisi loba umuthi wokunatha loba amafutha okugcoba amafutha la agcotshwa ejwabini uma umuntu elezilonda loba amaqhubu alumayo.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yesilungu itholakala ezitolo ezitshiyeneyo emakhemesi. Emakhemesi lapha uthola amaphilisi. Amaphilisi la aza efakwe emabhokisini embala ehlukeneyo njalo phakathi kwamaphakethi. Kumaphakethi la kuba lenani lenani lamaphilisi.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu. Kuba ngumuthi wokugcoba, amapilisi loba imithi yokunatha. Kuba njalo khona eminye imithi ehotshwayo. Imithi le eyelapha isifuba somoya lapho umuntu ayabe ehlaselwe yisifuba somoya.

Imithi yakulezi insuku esingathi imithi yabelungu yimithi esetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo. Imithi le itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi emakhemisi. Umithi lo olapha yijekiseni, ijekiseni yande ukwelapha ubuhlungu.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yesilungu itholakala ezitolo okuthengiswa khona imithi. Imithi le isingaba yimithi yokugcoba imithi yokunatha kanye lamaphilisi. Amaphilisi afanekiswe lapha amanye amhlophe, amanye alithanga, amanye aludaka. Kukhona njalo umtshina oyisibhakabhaka ofanekisiweyo.

Imithi yakulezi insuku loba imithi yabelungu ibangamaphilisi, umuthi wokunatha kanye lamafutha okugcoba. Amaphilisi atholakala asemabhokisini alembala eyehlukeneyo. Amabhokisi layo asengaba lombala olithanga loba oyisibhakabhaka.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yesilungu ilapha izifo ezehlukeneyo. Imithi le ingaba ngamaphilisi umuthi wokugcoba loba umuthi wokunatha. Umuthi wokunatha uza ulenkomitsho encane elezilinganiso okumele zisetshenziswe ngabantu uma benatha.

Imithi yakulezi insuku loba imithi yabelungu yimithi esetshenziswa ukulapha izifo etshiyeneyo. Imithi le singaba ngamafutha okugcoba isingaba ngumuthi yokunatha loba amaphilisi . Amaphilisi la aza esemabhokisini loba esemagabheni amhlophe njalo efakwe abalinani elizasetshenziswa okwamaviki noma okwenyanga

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu itholakala ezitolo ezithengisa imithi emakhemesi. Lapho imithi le kubalemithi yokunatha, kube lemithi yokugcoba kube njalo lamaphilisi. Imithi le iyabe ifakwe emabhokisini alembala etshiyeneyo. Kwesinye isikhathi amabhokisi abemhlophe, amanye eyisibhakabhaka amanye eluhlaza.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yabelungu iba ngumuthi owokunatha, owokugcoba loba amaphilisi. Amaphilisi alapha aphakathi kwebhokisi elimhlophe kubelombala oluhlaza. Amaphilisi la aphakethiwe emaphakethini aludaka.

Amaphilisi wona yimithi yakulezi nsuku, njalo atholakala kumakhemisi izitolo ezithengisa imithi. Amaphilisi la aza esemabhokisini, njalo esemaphakethini. Aza elenani, amaphilisi la uma esebhokisini sengaba lenani lokubalikhulu. Uma esemaphakethini abelenani loba sithi alitshumi.

Kulezinsuku imithi yabelungu yimithi esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Sekungayelatshwa umvimbano, sekungayelatshwa uphepha, kusetshenziswa umuthi ongamanzi, loba amaphilisi.

Imithi yalezinsuku lobaimithi yabelungu itholakala ezitolo ezitshiyeneyo. Imithi le sekungaba ngamaphilisi kumbe amafutha okugcoba ijwabu ukuze libe butshelezi. Loba kube yimithi yabantwana evimbela umvimbano loba ukutshisa komzimba.

Imithi yakulezi nsuku noma singathi imithi yesilungu yimithi etholakala emakhemesi kungaba ngumuthi owokwelapha uphepha loba umvimbano loba nje amaphilisi awokwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yakulezi nsuku loba singathi yimithi yabelungu yimithi eyelapha izifo ezehlukeneyo imithi le itholakala ezitolo okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusemakhemesi imithi le isingaba ngamaphilisi amafutha okugcoba loba umuthi wokunatha.

Imithi yalezinsuku iyimithi yabe lungu itholakala lapha okuthengiswa khona imithi imitho le isingaba ngamaphilizi isibgaba ngumuthi wokunatha loba umuthi olapha isifuba somoya, isifuba somoya kuba legabha elithwala umuthi oyelapha isifuba somoya.

Imithi yakulezi nsuku loba singathi imithi yabelungu isetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo imithi le itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi izitolo lezo kuthwa kusemakhemesi emakhemesi uthola imithi yokunatha imithi evikela umkhuhlane wophepha.

Imithi yakulezinsuku loba esingathi yimithi yabelungu yimithi esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Imithi le isingaba yimithi yokunatha, loba amafutha okugcoba ijwabu, loba amaphilisi. Amaphilisi la aza esemagabheni. Amagabha la loba amabhokisi, aba lembala eyehlukeneyo, lawo njalo amaphilisi aba lembala eyehlukeneyo. Amanye ayisibhakabhaka, amanye amhlophe.

Imithi yakulezi insuku loba singathi imithi yabelungu ingoqela amaphilisi. Amaphilisi la asebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Njalo amaphilisi la atholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Izitolo lezo kuthiwa ngamakhemisi.

Imithi yakulezi insuku itholakala emakhemesi imithi le singaba ngamaphilisi loba umuthi wokunatha. Lapha kufanekiswe isincediso loba isikhali esincedisa kusifuba somoya.

Imithi yakulezi insuku etholakala ezitolo ezithengisa imithi okuthiwa ngamakhemisi yimithi esebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Imithi le isingaba ngamafutha okugcoba ijwabu, sekungaba ngumuthi wokunatha loba amaphilisi. Amaphilisi la ayabe esemabhokisini amhlophe abelembala eyehlukeneyo , umbala oluhlaza loba umbala olithanga.

Imithi yesilungu loba singathi imithi yabelungu ,yimithi etholakala ezitolo ezithengisa imithi ..Izitolo lezi okuthiwa ngamakhemesi ,lapho uthola amaphilisi okunatha ,amafutha okugcoba ijwabu ukuba libe butshelezi .Kanye lemithi yokunatha ,imithi evikela umkhuhlane wophepha.

Amaphilisi yimithi yabelungu loba singathi yimithi yakulezi insuku esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Amaphilisi la aza esemabhokisini amhlophe njalo elenani ukuba mangaki phakathi. Kuleli ibholisi kutshengisa ukuba amaphilisi la alikhulu.

imithi yakulezinsuku esingathi yimithi yesilungu itholakala emakhemisi lapho okuthengiswa khona imithi amaphilisi lawo ayatholakala kuma khemesi amaphilisi la ayabe esemabhokisisni amhlophe kube lembala ehlukeneyo abhalwe amabizo ngombala omnyama amaphilisi la aza ele nani sengaba likhulu phakathi kwebhokisi

Imithi yakulezi nsuku loba singathi imithi yabelungu kuba ngumuthi wokunatha loba umuthi wokugcoba loba amafutha wokugcoba ijwabu loba amaphilisi okwelapha izifo ezihlukeneyo amaphilisi alapha akhanya elombala nganxanye oluhlaza nganxanye olithanga.

Amaphilisi athengiswa ezitolo okuthengiswa khona imithi yalezinsuku loba imithi yabelungu. Amaphilisi la abaphakathi kwamabhokisi, amabhokisi abayimhlobo eyehlukeneyo amanye amhlophe amnye abalithanga. Wona amaphilisi abayimhlobo etshiyeneyo amanye abalithanga, amanye abamhlophe amanye abaluthuli.

imithi yabelungu noma sesingathi imithi yakulezinsuku etholakala emakhemisi imithi efanana lamaphilisi noma umuthi wokunatha lapha kulomuthi wokunatha umuthi oyelapha isifuba somoya

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu yimithi esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Imithi le sokungaba ngamaphilisi ,sokungaba ngumuthi wokugcoba, sokungaba ngumuthi wokunatha.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yesilungu yimithi ethengiswa ekhemisi imithi le iza isemagabheni amhlophe loba amabhokisi amhlophe abanje lembala ehlukeneyo lapha kulombala oyisibhakabhaka kanye lombala olithanga.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu igoqela amaphilisi, umuthi wokunatha , amajekiseni okwelapha ubuhlungu loba imithi yokugcoba. Amaphilisi ayande ukuba semabhokisini amhlophe abelembala ehlukeneyo njalo amaphilisi la aza elezilinganiso.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yesilungu itholakala ezitoloz ezithengisa limithi okuthiwa kusemakhemisi . Imithi yakhona ingaba ngamaphilisi ingaba yimithi yokunatha loba imuthi yokucleaner izambuzi loba ukucleaner endlini lapho abantu abahlala khona.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yesilungu itholakala ezitolo ezithengisa imithi, Imithi le isingaba ngumuthi wokugcoba, umuthi wokunatha loba amaphilisi. Amaphilisi la ala alebala elilithanga kanye lebala eziyisibhakabhaka.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu encedisa izigulane ukwelapha izifo ezehlukeneyo, eminye iza ingamaphilisi, eminye iza iyimithi yokunatha loba eyokugcoba njalo iyapinywa ibuye iyizilinganiso ezitshiyeneyo.

Imithi yakulezinsuku yimithi yabelungu esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Iza isemabhokisini amhlophe njalo iphakathi kwephakethi lifakwe ngenombolo ezehlukeneyo. Amaphilisi asengaba ngalitshumi noma ngamatshumi amabili ephakethini.

Imithi yakulezi nsuku yimithi imithi yabelungu yimithi eza iyimithi yokunatha loba kuyimithi yokugcoba kanye lamaphilisi okunathwa yizigulane beselapha izifo ezehlukeneyo.

imithi yakulezinsuku loba singathi imthi yabelungu amaphilisi asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo abe ephakathi kwamabhokisi izofakwa emakhabothini amhlophe amaphilisi lamaphilisi alesinganiso njenga lapha amaphilisi la alitshumi

Isitshitsheso seqhwa esiqandayo sisetshenziswa njengendlela yokwelapha ikakhulu abantu abenza ezemidlalo uma besizwa ubuhlungu emithanjeni balakho ukutshisesa ngesitshiseso esiqandayo

Imithi yabelungu loba singathi imithi yakukezinsuku egoqela amaphilisi , amajekiseni , isepa yokugeza amafutha okugcoba yizinto ezisetshenziswa kulezinsuku ukuze ijwabu labantu lube butshelezi lube kuhle luvikeleke ekutshiseni kakhulu lilanga loba ekutshazweni ngumqando

Imithi yalezo insuku kumbe imithi yabelungu ibuya ibuya isemaqembini ayehlukeneyo kulama philisi okulapha, kuzokuba lomuthi yokugcoba ephathelane lejwabu kuzokuba njalo lemithi ephathelane le khanda inywele lejwabu lase khanda, abantu sebengagcoba ukuze bebe lejwabu elihle njalo lenwele ezikhula kuhle.

Imithi yakulezi insuku loba singathi imithi yabelungu amafutha agcotshwa ebusweni ancedisa ukuvikela ubuso ukuba bungatshazwa ngumqando kumbe bungatshiswa lilanga. Kwenza ukuba ijwabu lomuntu libe butshelezi libe lihle.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo igoqela amaphilizi. Amaphilizi la amanye akhona alembala emibili ngaphezulu umbala wangakhona uluhlaza ngaphansi umbala wangakhona umhlophe.

Imithi yakulezinsuku kumbe imithi yabelungu esetshenziswa ezibhedlela kumawadi alezigulane ezigula kakhulu agoqela amaphilisi loba amajekiseni abulala izinzwa ukuze abantu bahlinzwe kuhle ngodokotela.

imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yesilungu ngamaphilisi atholakala ephakathi kwamabhokisi kwesinye isikhathi amaphilisi phakathi ayabe esemaphepheni amhlophe amaphilisi lawa asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo

Imithi yabelungu loba singathi imithi yakulezinsuku etholakala ezitolo ezinjengamachemis esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo njengalo olapha otshengisa ukuba welapha ukuvimbana lophepha

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu, yimithi esetshenziswa ukwelapha izinto ezitshiyeneyo. Izifo ezinjengenculaza, izifo ezinjengetshukela. Imithi le iza ingumuthi wokulapha loba kungamaphilisi, amaphilisi la aba semagabheni amancinyane amhlophe.

Kumpilakahle yomphakathi lakumpilakahle kazulu ibakhona eminye imkhuhlane ehlasela abantu , ikakhulu imkhuhlane ephathelane lengqondo , abantu abagula umkhuhlane wengqondo balakho ukuthola usizo kuzibhedlela loba kumtholampilo etshiyeneyo , izibhedlela lezo zivele zona zinxanele ukwelapha abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo

Abantwana abancane balakho ukuthola usizo ezibhedlela loba emtholampilo lapho abakhangelwa khona njalo bayelatshwe ngudokotela loba ngomongikazi abaqeqeshile kakhulu bekhangele abantwana.

Impilakahle yabantwana iyaqakathekiswa kakhulu. Kungakho ezibhedlela kumbe emtholampilo belamawadi abo abathi uma bengagula balaliswe khona. Njalo balabodokotela kanye labomongikazi abaqeqetahe bekangela impilakahle yabantwana.

Odokotela babantwana loba omongikazi babantwana balakho ukuncedisa abantwana ezigabeni, emtholampilo loba ezibhedlela lapho abathontisela khona abantwana imithi okuba bangahlaselwa yimkhuhlane ehlukeneyo imkhuhlane yabantwana.

abantwana abancane balelungelo lempilakahle balelungelo lempilo yikh besiba labo dokotela babo abakhangele okwempilakahle yabo kuba labodokotela kanye labo mongikazi abaqeqetshe bekhangela imkhuhlane ephathelane labantwana abancane bayelapha abantwana abancane

Kwezempilakahle abantwana labo bayelatshwa yikho belelungelo lokuba belatshwe njalo belelungelo lokuphila. Abantwana belatshwa ngudokotela kanye labo"nurse" babo abayabe befunda baqeqesha bekhangele kwezempilakahle yabantwana.

Impilakahle yabantwana ibalulekile jikelele emhlabeni, yikho kulemkhankaso ebakhona ekhangelelane lempilakahle yabantwana. Abantwana ezibhedlela baba lezibhedlela zabo loba amawodi abo, lapho abantwana abathola khona usizo beselatshwa ngo dokotela abaqeqetshileyo bekhangele abantwana. Odokotela baba ntwana kanye labo mongikazi baba ntwana.

Uluhlu lwezempilakahle yabantwana luyakhankasa lukhankasela impilakahle yabantwana. Lufundisa abazali labadala ngempilakahle yabantwana. Abantwana ezibhedlela kanye lasemtholampilo balawo amawodi aqondane labo lapho abathola khona usizo oluvela ebantwini abaqeqetshe okuphathelane labantwana, odokotela babantwana kanye labomongikazi.

Impila kahle yabantwana iqakathekile yikho besiba labo dokotela babo odokotela babantwana, abantwana ezibhedlela loba emthola mpilo baba lama wodi abo okuthiwa ngama wodi wabantwana lapho abalatshelwa khona behlukanisiwe labadala.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zitholakala ezibhedlela kanye lasemtholampilo. Izisebenzi lezi zikhanya ngokugqoka izifonyo kanye lamabhatshi amhlophe. Odokotela labo mongikazi bakhanya ngokugqoka impahla eziyisibhakabhaka loba singathi ama uniform ayisibhakabhaka loba amhlophe loba aluhlaza.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zisebenzela ezibhedlela loba emtholampilo lapha ezincedisa khona izigulane ukuzelapha izisebenzi lezi zigoqela odokotela kanye labomongikazi babonakala ngempahla zabo abayabe bezigqokile ezimhlophe loba eziyisibhakabhaka loba eziluhlaza

Izisebenzi eziphathelane lezempilakahle zitholakala emtholampilo lasezibhedlela njalo ziyakhuthazwa ukuba bagqoke impahla ezibavikelayo emkhuhlaneni etshiyeneyo ememethekayo njalo imikhuhlane ethelelwanayo engasuka kuzigulane isiyakibo.

Izisebenzi eziphathelene lezempila kahle zigoqela odokotela kanye labomongikazi izisebenzi lezi zibonakala ngokugqoka impahla ezimhlophe sezingagqoka amabhatshi amhlophe kanye lezifonyo njalo ziyancedisa izigulane ngemkhuhlane ehlukeneyo.

Izisebenzi eziphathelane lezempilakahle zilakho ukusebenzisa izikhathi ezehlukeneyo uma behlinza umuntu. Izikhali lezi zingagoqela izigelo loba amanalithi. Zona izisebenzi ziyakhuthazwa ukugqoka impahla bezivikele ukuba zingathatheli imikhuhlane kuzigulane. Bagqoka njalo impahla eziyisibhakabhaka.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle. Izisebenzi ezisebenza emtholampilo loba ezibhedlela. Izisebenzi le lezi zibonakala ngezembatho eziyabe zizigqokile esithi thina ngama yunifomu. Amayunifomu la sengabamhlophe loba abeyisibhakabhaka.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle ezitholakala emtholampilo loba ezibhedlela. Zilakho njalo ukutholakala emaqenjini ayabe efika ephathe ezokukhankasa enika uzulu ulwazi ngemikhuhlane ehlukeneyo.

Izisebenzi eziphathelane lempila kahle zibonakala ngokuqgoka impahla eziyisibhakabhaka loba ezimhlophe zibonakala njalo ngokuqgoka impahla ezizivikelayo ukuba zingathathi imikhuhlane impahla ezifana leziboni

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zitholakala ezibhedlela noma emtholampilo. Ulakho ukuzithola zigqoke izigqoko loba amayunifomu aluhlaza loba ayisibhakabhaka, loba amhlophe. Balakho ukugqoka impahla ezibavikelayo ukuba bangathathi imkhuhlane, impahla ezifana lezifonyo.

Izisebenzi ezisebenza zingaphansi ko gaja lwezempilakahle yizo ezingcedisa ukuyelapha izigulani ngendlela ezitshiyeneyo izisebenzi lezi ziyakhuthazwa ukuthi izgqoke impahla ezizivikelayo ukuze zingatholi imikhuhlane kuzigulani

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle izisebenzi ezigoqela omongikazi kanye labodokotela izisebenzi lezi zilakho ukusebenzisa amacomputer loba izigwalo lapho ababhala khona izifo eziphathelane lezigulani

Izisebenzi eziphathelane lezempilakahle ngodokotela labomongikazi Kanye labanye abayenza imisebenzi kuzakhiwo okuthiwa yizikhongo ezihlola imkhuhlane lapho abasebenza khona behlola imkhuhlane kugazi loba kumcemo yezigulane.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zitholakala emtholampilo loba ezibhedlela izisebenzi lezi zigoqela omongikazi odokotela kanye lezinye izisebenzi ezisebenza ukuthanyela ezibhedlela ukuze kuhlale kuhlanzekile.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle ezigoqela odokotela kanye labomongikazi. Izisebenzi lezi zilakho ukuncedisa abagulayo ngendlela ezitshiyeneyo njalo izisebenzi lezi zikhuthazwa ukuba zigqoke impahla ezizivikelayo emkhuhlaneni ememethekayo abangayithatha kuzigulani.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zikhona ekuncediseni umphakathi besazisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engamemetheka lendlela zokuba abantu bangazivikela njani. Izisebenzi lezi zibakhona kumkhankaso etshiyeneyo ephathelane lezempilakahle.

Izisebenzi eziphathelane lezempilakahle zilakho ukuncedisa izigulane ngendlela ezehlukeneyo ekwelatshweni kwemikhuhlane kanye lekupheni abantu ulwazi ngemikhuhlane eyehlukeneyo ukuze benelise ukuzivikela.

izisebenzi eziphathelane lezempilakhle okungaba ngu dokotela lomongikazi bancedisa izigulane ukuzelapha imikhuhlane etshiyeneyo zona izisebenzi kumele zigqoke impahla ezizivikelayo ekuthinibangathaphi imikhuhlane kuzigulane impahla ezifana lezifonyo

Imithi yakulezi insuku loba singathi imithi yabelungu imithi le itholakala emakhemisi emakhemisi kusezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku ehlukeneyo imithi le isingaba ngamafutha okugcoba isingaba ngumuthi wokunatha loba amaphilisi imithi le iza isemabhokisini ahlukeneyo alembala ehlukeneyo sekungaba lombala obomvu umbala oyisibhakabhaka umbala olithanga kanye lombala oluhlaza.

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yabeLungu loba singathi imithi yakulezinsuku kuthiwa kusemakhemesi. Izitolo lezi zitholakala emadolobheni loba emalokitshini. Izitolo lezi zithengisa imithi efana lamaphilisi, imithi yokunatha loba imithi yokugcoba.

Izitolo ezithengisa imithi yesilungu loba imithi yakulezinsuku kuthiwa ngamakhemesi .Ama khemesi la atholakala emadolobheni loba ezitolo eziseduzane labantu ukuze abantu benelise ukuthenga imithi abayabe beyilayelwe ngo dokotela ukuba bayithenge.

Emakhemisi kuthengiswa imithi yakulezinsuku loba imithi yabelungu uthola imithi eyehlukeneyo. Sungathola amaphilisi, umuthi wokunatha, amafutha okugcoba ijwabu Kanye lochago oluthengiswayo olusetshenziswa ngabantwana abancane. Olunathwa ngabantwana abancane abasanda kuzalwa.

Izitolo ezithengisa imithi yabelungu kumbe yakulezi insuku okuthiwa kusemakhemisi zitholakala emadolobheni njalo ziyatholakala loba ezitolo ezise duze labantu. Ukuze abantu benelise ukuthenga imithi abayabe beyilayelwe ngodokotela ukuba bayithenge.

Kulezitolo ezithengisa imithi yabe lungu loba imithi yakulezi insuku, izitolo lezi kuthiwa ngama khemisi. Kumakhemisi uthola imithi ehlukeneyo, imithi yokunatha imithi yokugcoba kanye lamaphilisi okunatha.

Imithi yakulezi insuku loba imithi yabelungu itholakala ezitolo. Izitolo lezi kuthiwa kusekhemesi lapho othola khona amaphilisi, umuthi wokugcoba loba owokunatha. Amaphilisi la uwathola ephakathi kwamabhokisi amhlophe.

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi eyehlukeneyo engagoqela imithi yokugcoba , imithi yokunatha kanye lamaphilisi kusekhemisi .Ekhemisi uthola amaphilisi ayabe efakwe emabhokisini amhlophe , kuzokuba lembala ehlukeneyo egoqela imbalance ebomvu eluhlaza loba elithanga kumabhokisi

Izitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku loba imithi yabelungu kuthiwa kusemakhemisi emakhemisi uthola imithi yokunatha kanye lamapills amapills lawa ayelapha izifo ezehlukeneyo amapills ayabe esemabhokisini alembala ehlukeneyo ungathola ibhokisi elimhlophe ibhokisi elibomvu loba ibhokisi eliluhlaza

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku loba esingathi imithi yabelungu kuthiwa kusekhemesi. Ekhemesi uthola imithi le ifakwe emashelifini. Imithi le sokungaba ngamaphilisi, sokungaba yimithi yokunatha loba amafutha okugcoba.

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo imithi efana lamaphilisi, amafutha okugcoba ijwabu kanye lemithi yokunatha. Kutholakala ezitolo ezithengisa limithi izitolo lezi kuthiwa ngamakhemisi.

Imithi yakulezinsuku loba esingathi my ithi yabelungu ithengiswa ezitolo okuthiwa ngamakhemesi. Kuzitolo lezi uthola imithi eyehlukeneyo, kungaba ngamafutha okugcoba okwenza ukuthi ijwabu libebutshelezi, ungaba ngamaphilisi okunatha loba ube ngumuthi wokunatha.

izitolo ezithengisa imithi loba amaphilisi awesilungu kuthiwa kusema khemesi emakhemesi lapha sithola amaphilisi imithi yokunatha imithi iba semagabheni aludaka abe lezivalo ezilombala ehlukeneyo isvalo esingababomvu loba sibemhlophe.

Imithi yakulezi nsuku ithengiswa ezitolo ezithengisa imithi izitolo lezi okuthiwa kusemakhemesi, emakhemesi uthola imithi yabelungu ehlukeneyo usungaba ngumuthi wokunatha kube ngamafutha okugcoba ijwabu ukuba libe butshelezi loba amaphilisi ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Izitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku kuthiwa kusemakhemesi. Emakhemesi uthola imithi yabelungu loba imithi yakulezinsuku ehlukeneyo, imithi efana lemithi yokunatha, imithi yokugcoba, amafutha okugcoba ijwabu, kanye lamaphilisi ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yabelungu loba singathi imithi yakulezinsuku iba ngamaphilisi, imithi yokunatha loba eyokugcoba. Imithi le ithengiswa ezitolo zemithi. Izitolo lezi kuthiwa ngamakhemesi.

Imithi yakulezi insuku loba singathi imithi yabelungu esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo itholaka ezitolo ezithengisa imithi okuthiwa kusemakhemesi. Emakhemesi uthola amaphilisi imithi yokunatha amafutha okugcoba kanye leminye imithi yokugcoba njalo.

Emakhemisi kusezitolo lapho okutholakala khona imithi yakulezi nsuku, loba singathi imithi yabelungu. Okutholakala khona amaphilisi, okutholakala khona umithi wokugcoba , imithi yokunatha. Amaphilisi la lemithi le kuza kufakwe emabhokisini ahlukeneyo imbala. Amanye amabhokisi angabamhlophe ,amanye abe yisibhakabhaka, amanye abe lemizila emnyama.

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku loba imithi yabelungu kuthiwa kusemakhemesi. Emakhemesi uthola imithi eyehlukeneyo njalo amaphilisi ehlukeneyo. Amaphilisi la aza esemabhokisini . Amabhokisi la ayabe elembala eyehlukeneyo imbala eluhlaza, imbala elithanga loba imbala emnyama.

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu lasemakhemisi uthola imithi le ifakwe emashelufini ahlukeneyo kulemithi ethengwa uma ulayelwe ngudokotela lemithi ongayithenga kungela kulayelwa ngudokotela.

Umfanekiso utshengisa ikhabothi , ikhabothi okugcinela imithi,.etshiyeneyo.,eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. lmithi etholakala kumakhemesi, lapho okuthengiswa khona imithi, eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amakhemesi yizitolo lapho, okutholakala khona, izincediso zokwelapha abantu. Ezifana lemithi yokunatha, imlthi yokugcoba, kanye lamaphilisi. Anathwa ukuba ayelaphe izifo ezehlukeneyo.

Emakilinikia aphezulu kutholakala omongikazi kanye labo dokotela abancedisa izigulane ezigula imkhuhlane etshiyeneyo bebelapha .Khonapho njalo kumakilinika aphezulu , kutholakala izitolo ezithengisa imithi yokwelapha etshiyeneyo .Izitolo okuthiwa ngama khemesi. Lapho okutholakala khona amaphilisi kanye lemithi .

Emakhemisi yizitolo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu egoqela eyokunatha loba amaphilisi. Emakhemisi lapho kutholakala abathengisa imithi abaqeqetshileyo kwezempilakahle kanye lemithi.

Abezempilakahle balakho ukusondela kuzulu. Bekhankasa ngemi khuhlane eyehlukeneyo. Imkhuhlane ephanga imemetheke. Njalo balakho ukuncedisa uzulu kungela mbadalo. Bebahlola imkhuhlane enjenge tshukela lemkhuhlane enjenge hayihang

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle iyenziwa yizisebenzi ezisebenza zingaphansi kogatsha lwempilakahle balakho ukufika ebantwini ezigabeni befundisa ngemikhuhlane ethile njalo benika uzulu ulwazi lokuba bengazivikela njani emikhuhlaneni ethelelwanayo ukuze imikhuhlane ingamemetheki.

Abaphathelane lezempilakhale balakho ukulanda uzulu ezigabeni ezehlukeneyo bekhankasa njalo bebanika ulwazi ngezifo ezehlukeneyo eziyabe zibhahile njalo zimemetheka masinya ukuba uzulu abelolwazi njalo azivikele kule imkhuhlane.

Abezempilakahle balakho ukusondelela uzulu ezigabeni loba kuzibhedlela eziduzane lozulu bekhankasa ngemikhuhlane ehlukeneyo, imikhuhlane ephanga imemetheke njalo baphe uzulu ulwazi lokuba angazivikela njani kule imikhuhlane.

Abezempilakahle balakho ukufinyelela uzulu ngokuhambela ezigabeni bekhankasa ngezempilakahle befundisa uzulu ngemikhuhlane ephanga imemethetheke njalo lemikhuhlane ethelelwana ngokuthintana ukuze uzulu enelise ukuzivikela.

Kwezempilakahle izisebenzi eziphalane lempilakahle zilakho ukulanda uzulu ezigabeni lapha abahlala khona benze imkhankaso eziphathelane lemikhuhlane eyehlukeneyo imkhuhlane ephanga imemetheke njalo baphe uzulu ulwazi lokuba bangazivikela njani kule imkhuhlane

Ezigabeni lapho abantu abahleli khona, kuba lemikhankaso ezehlukeneyo eziyabe zibanjwe ngabezempilakahle benika uzulu ulwazi ngemikhuhlane eyehlukeneyo, langendlela uzulu angazivikela ngayo kule imikhuhlane.

Uluhlu olukhangele ngezempilakahle lulakho ukungena emphakathini, esigabeni. Bekhankasa ngemikhuhlane etshiyeneyo. lmikhuhlane enjengemvukuzane. Imvukuzane yabobaba, imvukuzane yebele kanye lemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Abezempilakahle balakho ukufinyelela uzulu ezigabeni ezehlukeneyo bebapha ulwazi ngemkhuhlane ehlukeneyo langendlela emamatheka ngayo langendlela ethelelwana ngayo ukuze umphakathi uwanelise ukuba uzivikele emkhuhlaneni.

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle yande ukwenziwa kakhulu izisebenzi ezikhangela ezempilakahle lapho abasondela khona kuzulu ezigabeni ezehlukeneyo bebafundisa ngemikhuhlane, ngokumemetheka lomkhuhlane njalo lokuzivikela emkhuhlaneni

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zilakho ukulanda uzulu esigabeni zisiyakhankasa ngemikhuhlane ephanga imametheke imikhuhlane othelelwana ngokuthintana ukuba uzulu abelolwazi njalo azivikele kulimkhuhlane.

Abazempilakahle balakho ukufinyelela uzulu besebenzisa imikhankaso ehlukeneyo. Balakho ukunika uzulu ulwazi ngemikhuhlane ehlukeneyo kumikhankaso zonezo abayabe bezenza befundisa uzulu ukuba angathatheki ngemikhuhlane njalo befundisa uzulu njalo lokuba azivikele njani emikhuhlaneni ethelelwanayo.

Abezempilakahle balakho okufinyelelwa uzulu ezigabeni bekhankasa befundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo ikakhulu imkhuhlane ephanga imameteke loba ethelelwana ngokutintana ukuze uzulu azifileke kule imkhuhlane

Abezempilakahle balakho ukufinyelela kuzulu ezigabeni ezitshiyeneyo bekhankasa ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo benika uzulu ulwazi ngemikhuhlane ememethekayo ukuze benelise ukuzivikela kumkhuhlane.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela loba emtholampilo balande uzulu ezigabeni ezehlukeneyo besiya khankasa ngemkhuhlane ehlukeneyo imkhuhlane eyabe ibhahile kulezi insuku loba imkhuhlane ephangisa imemetheke lapha uzulu ulwazi lokuba engazivikela njani kule mikhuhlane.

Bezempilakahle balakho ukufinyelela uzulu ezigabeni ezihlukeneyo bekhankasa ngemikhuhlane eyabe ebhahileyo ememetheka masinya, benika uzulu ulwazi ngale imikhuhlane ukuba laye uzulu enelise ukuzivikela.

Abezempilakahle loba izisebenzi zempilakahle zilakho ukwethekelela uzulu ezigabeni ezehlukeneyo bakhankasa ngempilakahle njalo befundisa uzulu ngemikhuhlane eshesha imemetheke, ngemikhuhlane ehlupha ukwelapheka ukuze uzulu azivikele kulomkhuhlane.

Imikhankaso yezempilakahle, ivame kakhulu ezigabeni lapho abantu abahlala khona. Bekhuthazwa ukuba bahlole, bazihlolisise, imikhuhlane etshiyeneyo. lmikhuhlane ephathelane lengculazi, lmikhuhlane ephathelane letshukeka. Kanye lemikhuhlane, ephathelane lehayihayi. Ukuze bathole ukwelatshwa masinya, umkhuhlane, ungakamemetheki.

Umkhankaso wezempilakahle uyenziwa endaweni ezinengi njalo uqakathekile ngoba upha abantu ulwazi lokuba benelise ukuba bazivekele emikhuhlaneni etshiyeneyo, emkhuhlaneni engeyelaphekiyo..

Imikhankaso eyezempilakahle ivame ukweziwa ezigabeni kusiya ngokuthi kulomkhuhlane obhahileyo na. Loba kungelamkhuhlane obhahileyo imkhankaso leyi iyenziwa ukuze abantu babekwazi ngempilakahle njalo bazivikele emkhuhlaneni ethi ukumemetheka loba ethelelwanayo.

Impilakahle iqalathekile kuzulu Ingakho aboluhlu lwezempilakahle belakho ukwenza imikhankaso etshiyeneyo ephathelane lemkhuhlane eba lokumemetheka ezigabeni ikakhulu umkhuhlane woqhuqho. Umkhuhlane woqhuqho lo obangelwa yisinanakazane imiyane

Impilakahle kuzulu iqakathekile kakhulu, yikho kusiba lemkhankaso ezigabeni eyabe isazisa uzulu ukuba aziphathe kahle, ahlanzeke ukwenzela ukuthi abelempilakahle njalo avikeleke imkhuhlane evame ukuba iyamemetheka loba iyathelelwana ngabantu.

Ukhankaso lwezempilakahle luvamile kakhulu ezigabeni ezinengi ezitshiyeneyo. Lapho luncedisa abantu ,loba umphakathi, lupha ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo loba lunika abantu ulwazi ngokudla okumele bakudle ukuze bazivikele ekubeni lemikhuhlane etshiyeneyo phambidlana.

Ezempilakahle yokuqala, omama bayakhuthwazwa ukuba baziphathe njani, njalo izitho zabo zangaphansi ukuba baziphathe njani. Bayakhuthazwa njalo ukuba bahlole igazi uma bezithwele ukuze bangatheleli abantwana masebe beletha, njalo bayafundiswa indlela zokuphatha abantwana abancane.

Ezempilakahle yakuqala kuyakhuthazwa ukuba abantu bengaqala ukuthandana bavakatshele emtholampilo lapho abafika khona bahlolwe igazi ukuba abalangculazi yini ukuze kungabe lomunye othelela omunye umkhuhlane.

Ezempilakahle yokuqala kulapho abantu abakhuthazwa khona ukuba bayehlolwa imikhuhlane etshiyeneyo ethelelwana emacansini njalo omama bakhuthazwa ukuba bangene kuhlelo lokuhlela imuli.

Kumpilakahle yakuqala abantwana abangamantombazana bafundiswa ukuhlanzeka. Bafundiswa ukuba bawatshe izitshubo zabo abazisebenzisa nxa besesikhathini. Bayafundiswa njalo indlela yokuphatha kuhle ingaphansi yabo ukuze bangabi lomkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Inkonzo yezempilakahle yabomama labantwana kuqakathekile ukuba umama ayehlolwa. Ayehlolwa okuphathelane lokuzithwala ukuze ancediseke nxa kuyikuthi ikhona imikhuhlane ethile okumele ayilatshwe esazithwele .

Umkhuhlane wengculazi usumemetheke kakhulu emhlabeni jikelele, ngakhoke abantu bayakhuthazwa ukuba bahambe bayehlolwa igazi bengakayi emacansini, ukuze kuphungulwe ukumemetheka kwalo umkhuhlane.

Kwezempilakahle yokuqala abempilakahle balakho ukufinyelela abantu besifazane bebafundisa ngendlela okumele baziphathe ngayo, ngendlela njalo okumele baphathe ngayo izitho zabo ezangaphansi. Babafundisa njalo ngemvukuzane, imvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lemvukuzane yebele.

Esibhedlela loba emtholampilo zibakhona inkonzo zempilakahle yabomama labantwana. Omama babale nkonzo zokuhlolwa ukukhulelwa futhi bafundiswe njalo lendlela zokuphathwa kwabantwana.

Kwezempilakahle yokuqala abatsha bayakhuthazwa ukuba bavakatshele emtholampilo loba ezibhedlela ukize bayehlolwa igazi bahlolwe imikhuhlane etholakala emacansini

Kwezempilakahle yokulala abantu jikelele bayakhuthazwa ukuba bavakatshele emtholampilo ukuze bayehlolwa izifo ezehlukeneyo. Izifo ezithelelwana emacansini lezifo ezifana lengculaza.

Kumpilakahle yokuqala, abantwana abangamankazana bayafundiswa indela yokuziphatha uma beseskhathini. Bayafundiswa njalo izindlela zokulungisa amalembu loba izichibi abangazifaka ngaphansi ezithweni zabo uma beseskhathini.

Kwezempilakahle yokuqala abezempilakahle balakho ukufinyelela abantu benafundisa ikakhulu abesifazana benafundisa indlela okumele baziphathe ngayo lendlela okumelw baphathe ngayo ingaphansi yabo ihlanzekile ukuze bazivikele emikhuhlaneni ikakhulu umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Kwezempilakahle okokuqala abantu bayakhuthazwa ukuba bavakatshele ezibhedlela loba emtholampilo bayehlolwa igazi behlolwa ingculazi kanye lokuhlolwa imikhuhlane ethelelwana emancasini ukuze bathole ukwelapheka masinya.

kwezempilakahle yakuqala abantu bayakhuthazwa ukuba bayehlolwa icikwane leHIV ukuze benelise ukwelatsha ukuthola usizo isikhathi sisase khona umkhuhlane ungakamemetheki

Kwezempilakahle yakuqala, abantu abatsha bakhuthazwa kumkhankaso ezehlukeneyo ukuba bavakatshele ezibhedlela loba emtholampilo bayehlolwa igazi njalo lokuhlolwa njalo lokuhlolwa imkhuhlane eyehlukeneyo thelelwana emacansini.

Kwezempilakahle yakuqala ulutsha luyakhuthazwa ukuba luvakatshele emtholampilo ezibhendlela loba emakilinika luyehlolwa imkhuhlane etshiyeneyo imkhuhlane yocansi lemkhuhlane efanana lengculaza.

Ezempilakahle yakuqala ,Uzulu uyakhuthazwa ukuthi ahlole nxa bevela emacansini ukuze bathole ukwelatshwa isikhathi sisakhona ,umkhuhlane ungakamemetheki njalo ungakathelelwa abanye abantu.

Umongikazi uxoxisana lomama osekhulile, baxoxa ngendlela ezitshiyeneyo ezokuhlela imuli. Lapha umtshengisa amaphilisi awokuhlela imuli asetshenziswa ngomama ukuba bazivikile ekuthini bangazithwali.

Imithi yezemidlalo yimithi esetshenziswa ngabantu abaphatheka kakhulu entweni zemidlalo. Bayakhuthazwa ukuba banathe amanzi ngoba uma begijigijima bephakathi balakho ukuginqa baswele amanzi emzimbeni. Ngakho ke bakhuthazwa ukuba banathe amanzi.

Imithi ephathelane lemidlalo imqoka kakhulu ngoba abayenza okwezemidlalo kubakhona ukulimala thize mabesenza imidlalo yabo lapho bayelatshwa ngemithi eyehlukeneyo bahlolwe ukugijima kwegazi baphiwe lamanzi wokunatha ngoba begijima bedlala bayaginqa amanzi abe malutshwana emzimbeni

Imithi ephathelane lemidlalo yimithi esetshenziswa ukuncedisa abadlali Uma bengalimala ngesikhathi bephathekile ekudlaleni. Bayancediswa ngemithi eyemdlalo eyenza ukuba eh imthambo yabo eyemzimba ingabi buhlungu.

Ngokuguquka kwezinto kulezinsuku kanye lempilakahle udokotela usengenisa ukwelapha isigulane engakhangelelana laso sikhatshana laye besebenzisa umakhalekhwini lapho isigulwane esingazisa udokotela ukuba sizwe njani udokotela alayele imithi esingayisebenzisa.

Izigulane zilakho ukuxhumana lodokotela ngasemoyeni kumbe ngasebulenjini, lapho isigulane esenelisa ukuba sikhulume lodokotela loba kumakhalekhwini simtshela indlela esizwa ngayo ngomkhuhlane esiwuzwayo, lapho udokotela azalayela khona ukuba umkhuhlane onje welatshwa njani lokuba isigulane sidinge imithi iphi emakhemesi.

Amakhamba emvelo ebesetshenziswa endulo ukwelapha izifo ezehlukeneyo; izifo ezinjenjophepha, umvimbano kanye lemvukuzane . Amakhambe la bekusetshenziswa amaxolo ezihlahla, impande zezihlahla kanye lamahlamvu, lapho isigulane ebesingafutha loba ukuxhwathisa sinathe njengetiye.

Imithi yakudala loba singathi imithi yendulo lapho ababeselapha besebenzisa amakhamba emvelo. Babelokusebenzisa izihlahla ezinengi ezuhlukeneyo .Izihlahla ezigoqela umvagazi, isihaqa, umhlafutho kanye lezinye izihlahla ezehlukeneyo.

Amakhambi emvelo kudala ebesetshenziswa yizelaphi loba izinyanga. Amakhambi la ebesetshenziswa ebantwini ukubagezisa iminyama, loba ukwebelapha izifo ezehlukeneyo. Amakhambi la bekuthathwa amahlamvu, amaxolo loba impande, kuxhwathiswe kunathwe njengetiye loba bafuthe ngakho.

Imithi yomdabu loba singathi imithi yakudala, yimithi ebisetshenziswa zinyanga loba izelaphi beselapha izifo ezehlukeneyo, izifo ezigoqela imvukuzane izifo ezigoqela uphepha. Izihlahla lezi bekusetshenziswa amahlamvu, amaxolo lempande, lapho isigulane ebesingaxhwathisa sinathe njenge tiye loba sifuthe.

Imithi yakudala loba singathi imithi yasendulo yimithi ebisebenza ukwelapha izifo etshiyeneyo lapho ebekusetshenziwa khona izihlahla, noma kungasetshenziswa amahlamvu, amaxolo loba impande zezihlahla.

Imithi yomdabuko loba imithi yakudala yimithi ebesentshenziswa zinyanga loba yizelapha besebenzisa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Bebelokusebenzisa amaxolo ezihlahla, amahlamvu kanye lempande. Lapho isigulane ebesikhuthazwa ukuthi sinathe njengetiye loba sifuthe.

Imithi yesintu yimithi eyayisetshenziswa kudala. Besebenzisa amakhamba emvelo. Amakhamba la ayesetshenziswa ukulapha iszifo ezitshiyeneyo. Izihlahla ezazisetshenziswa, kwakusetshenziswa impande loba amahlamvu ukwelapha. Izihlahla lezi zigoqela isihaqa, imthwentwe.

Imithi yesintu loba imithi yakudala, esingathi thina ngamakhamba emvelo, yiwo ayesetshenziswa kudala ukwelapha. Ayasetshenziswa njalo lakhathesi ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Limithi yayisetshenziswa zinyanga loba ngabelaphi ukwelapha izifo ezinjengabomvukuzane, imvimbano, uqhuqho kanye lophepha.

imithi yakudala loba singathi imithi yesintu yimithi eyayisetshenziswa yizelaphi kanye lezinyanga kudala beselapha abantu abagulayo bebelapha izifo ezehlukeyo amakhamba la emvelo bekusetshenziswa amahlamvu awezihlahla amaxolo ezihlahla kanye lempande zezihlahla ukuba belaphe izifo ezitshiyeneyo ezigoqela uphepha imvimbano

Imithi yakudala imithi yesintu yimithi eyayisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo babesebenzisa amahlamvu, amaxolo kanye lempande zezihlahla bekulokuhlanganiswa ukuze kwelaphe izifo ezehlukeneyo.

Imithi yesintu yimithi ebikade isetshenziswa kudala kusebenzisa amakhambi emvelo bebelokusebenzisa amahlamvu , amaxolo kanye lempande zezihlahla ukuba belaphe izifo ezitshiyeneyo .

Amakhamba emvelo yimithi eyayisetshenziswa kudala. Yayisetshenziswa zinyanga kanye lezelaphi. Besebenzisa ukwelapha nje, yonke imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi yesintu ilokhu isetshenziswa lalamuhla, ukwelapha njalo izinto ezitshiyeneyo. Ezifana lemvukuzane loba imvimbano.

Imithi yesintu loba singathi imithi yomdabu ngamakhambi emvelo asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Amakhambi la sekungasetshenziswa amahlamvu, amaxolo loba impande zezihlahla. Lapho isigulane esingalayelwa ukuba sifuthe loba sibilise sinathe njengetiye.

Imithi yomdabu ibisetshenziswa kudala ukwelapha kodwa lalezinsuku ilokhe isebenza, okwalezi insuku bawufaka ezigubhini ezilithanga loba ezimhlophe, umuthi wechena usetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yomdabu loba singathi Imithi yakudala yimithi ebisetshenziswa yizelaphi loba zinyanga ukwelapha izifo ezehlukeneyo imithi le ilakho ukusebenza futhi ngalezi insuku njalo sebeyifaka emaphakhethini amancane .

Imithi yakudala, loba singathi imithi yomdabu, yimithi ebisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Iyasetshenziswa loba kulezinsuku lapho eza ifakwe emagabheni njalo yafakwa lezilinganiso ukuba isetshenziswa njani.

Amakhamba emvelo ayesetshenziswa kudala ukwelapha izifo ezehlukeneyo njalo ayasetshenziswa kulezi insuku, alakho ukufakwa emaphakhethini afakwe njalo emabhokisini njengemithi yesilungu. Amabhokisi lawa angaba lembala ehlukeneyo, imbala elithanga lembala oluhlaza.

Imithi yakudala noma imithi yomdabu yimithi yakudala yimithi ebisetshenziswa kudala ukwelapha iyasetshenziswa njalo ngakulezinsuku Ufakwe emagabheni amhlophe, alembala ehlukeneyo umbala oluhlaza, umbala obomvu , ubambe olithanga umbala omnyama.

Imithi yomdabu loba singathi imithi yakudala, yimithi ebisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Bekulakho ukusetshenziswa amakhamba emvelo lapho obekusetshenziswa amahlamvu, amaxolo kanye lempande zezihlahla ukwelapha izifo.

Amakhamba emvelo ebesetshenziswa yizelaphi kudala. Amakhamba la ebesetshenziswa ukususa iminyama lokugeza loba ukwelapha izifo ezehlukeneyo lapho isigulane sibe sikhuthazwa ukuba sixhwathise amahlamvu, impande loba amaxolo sinathe loba sifuthe ngako.

Imithi yesintu loba sithi imithi yakudala ibisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo kudala ,kodwa kulezinsuku lakho iyasetshenziswa ukwelapha. Imithi le yande ukuza isemagabheni amhlophe. Kuba lemibala ehlukeneyo kwesinye isikhathi amagabha la abaluhlaza kumbe abebomvu.

amakhada emvelo yimithi ebisetshenziswa emdabu loba kudala ukwelapha izifo ezehlukeneyo bekusetshenziswa amahlamvu impande loba amaxolo ezihlahla isigulane besilakho ukufutha ngalezizinto kloba ukubilisa anathe njenge tiye

Imithi yakudala loba imithi yomdabu., yimithi ebisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukileyo. Amakhamba emvelo la, bebelokusebenzisa amahlamvu, amaxolo. lempande zezihlahla. Lapho isiguli ebesilakho ukubilisa, sinathe njengetiye, loba sifuthe.

Imithi yakudala loba imithi yasendulo yimithi ebisetshenziswa ukuyelapha izigulani imithi le bekungasetshenziswa amahlamvu kusetshenziswe impande kusetshenziswe amaxolo loba kusetshenziswe izithelo njenga lapha sibona kusetshenziswa ginger kanye lamalemon ukuyelapha umvimbane

Imithi yakudala loba sithi imithi yendulo yimithi ebisetshenziswa zinyanga ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Amakhambi la emvelo Bebelokuthatha amahlamvu amaxolo kanye lempande zezihlahla ziphiwe izigulane Ukuba sihlwathise sinathe njenge thiye loba ukuba sifuthe ngawo.

Amakhambi emvelo yimithi ebisetshenziswa kudakla ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Imithi le ibisetshenziswa zinyanga loba yizelaphi. Beselapha imkhuhlani enjengemvukuzane loba uphepha.

Imithi yesintu loba sithi imithi yendulo yayisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo kuqala besebenzisa izihlahla , bengasebenzisa impande zezihlahla , amaxolo ezihlahla kanye lamahlamvu ezihlahla , bengathatha amahlamvu ezihlahla bewafake emanzini umuntu abe senatha ukuba elaphe isifo izifo ezitshiyeneyo

Imithi yendulo loba sithi imithi yesintu yimthi eyayisentshenziswa kudala ukwelapha izifo etshiyeneyo ezigoqela uphepha labomvukuzane. Amakhambala yemvelo bekusentshenziswa ikakhulu amahlamvu, impande bekuhlanganiswa kwelatshwe ngazo.

Imithi yakudala loba imithi yendulo yimithi eyayisetshenziswa zinyanga, izanuse lezelaphi ukuba belaphe imikhuhlane eyehlukeneyo. Amakhambi endulo la bebe lokusebenzisa amahlamvu, amaxolo khanye lempande zezihlahla lapho isigulane esilakho ukufutha ngazo lezi izinto, loba ukuzixwathisa anathe njenge tiye.

Amakhamba emvelo abelakho ukusetshenziswa kudala eselapha izifo ezehlukeneyo, izifo ezigoqela umvimbano, uphepha, kanye lemvukuzane. Amakhamba la abelokusetshenziswa amahlamvu kumbe amaxolo kanye lempande zawo.

Amakhambi emvelo ebe elakho ukusetshenziswa kudala ukwelapha njalo ayasebenza loba kulezinsuku. Isihlahla esifanekisiweyo ngucucuza, ucucuza usetshenziswa ukwehlisa ihayi hayi.

Amakhamba emvelo ebesetshenziswa kudala njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Izifo ezingaba yimvukuzane, ezingaba ngumvimbano loba uphepha. Abantu ebebeselapha zinyanga loba izelaphi.

Ukusetshenziswa kwemithi yesiNtu bekuvame kakhulu endulo kodwa lakulezi insuku iyasetshenziswa. Kumithi le kusetshenziswa amahlamvu ,amaxolo kanye lempande zezihlahla ezehlukeneyo lapho isigulane esiphiwa khona lezizinto ukuthi sifuthe kumbe sibilise sinathe njengetiye.

Imithi yakudala loba singathi imithi yendulo yimithi ebisetshenziswa yizangoma loba izinyanga ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Bebesebenzisa amakhamba emvelo. Bebelakho ukufuthisa abagulayo loba ukuba banathe njengetiye.

Imithi yakudala loba imithi yesintu iyasetshenziswa zinyanga lobanizelaphi kuselatshwa izifo ezehlukeneyo. Umuthi otshengiswe lapha ngumuthi wesihlahla sechena. Sona sisetshenziswa ukwelapha ijwabu kanye lesisu loba ukusigeza nxa sesingcolile.

Amakhambi emvelo ebesebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ebesetshenziswa yizelaphi loba zinyanga beselapha izigulane ngokuxhwathisa amahlamvu, impande loba amaxolo isigulane sinathe. Isigulane besilakho njalo ukufutha ngala amakhamba loba ukugeza ngawo.

Imithi yomdabu loba singathi imithi yakudala yimithi ebisetshenziswa yizelaphi loba izinyanga ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Imithi le ibingaxhwathiswa inathwe njengetiye loba ukufutha ngayo njalo bebelokugeza ngayo ukuthi bakhiphe umnyama.

imithi yomdalo loba singathi imithi yakudala yimithi ebisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo lapho inyanga loba izelaphi zisebenzisa amakhamba emvelo besebenzisa amaxolo azo impande kanye lamahlamvu ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Impilakahle endulo loba kudala ibilondolozwa ngamakhambi emvelo lapho izinyanga loba izelaphi ebezilakho ukusebenzisa amakhambi emvelo lapho isigulane ebesingaphiwa amahlamvu, amaxolo loba impande zezihlahla ukuba bafuthe loba babilise banathe njengetiye ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Amakhamba emvelo ebelokusetshenziswa kudala zinyanga loba yizelaphi lapho obekuthathwa khona amaxolo, amahlamvu kanye lempande zezihlahla ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebesetshenziswa njalo ukugeza iminyama.

Amakhamba emvelo ebelakho ukusetshenziswa zinyanga loba ngabelaphi kudala kuyimithi yakudala imithi le bekulokusetshenziswa impande amaxolo ezihlahla kanye lamahlamvu ukwelapha nje izifo ezehlukeneyo.

Amakhamba emvelo ebesetshenziswa kudala zinyanga loba yizelaphi. Bebelokusebenzisa impande, amaxolo loba amahlamvu ukuba belaphe imikhuhlane ehlukeneyo. Bebelakho njalo ukusebenzisa la amakhamba ukugeza iminyama ebantwini.

Amakhamba emvelo loba singathi imithi yemdabu ibisetshenziswa kudala iyasetshenziswa njalo lezinsuku .Ukwelapha ngendlela ezitshiyeneyo .Singelapha imkhuhlane ephakathi kanye lemkhuhlane ephandle .Lapho izigulane ezingageza ngamakhamba la zixotsha imoya emibi loba ukunatha ziselapha izifo eziphakathi emzimbeni.

Ukusetshenziswa kwemithi yendulo loba singathi imithi yakudala, kwakuvame kakhulu ngezikhathi zakudala. Imithi bekusetshenziswa amakhambi emvelo lapho izigulane ebeziphiwa amahlamvu, amaxolo loba impande zezihlahla, ukuba bafuthe loba babilise abanathe njengetiye.

Imithi yomdabuko loba imithi yesintu yimithi ezisetshenziswa kudala loba lakulezinsuku iyasetshenziswa. Imithi le itholakala ezitaladeni ayitholakali ezitolo kodwa itholakala ezitaladeni. Ithengiswa ngabantu nje abathi balolwazi ngayo.

Ukwelatshwa kwesintu loba ukwelatshwa komdabuko kulapho okusetshenziswa khona amakhamba emvelo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo lapha okusetshenziswa khona amahlamvu, amaxolo kanye lempande zezihlahla ukuba isigulane sifuthe loba sixhwathise sinathe njengetiye.

Imithi yesintu loba sithi imithi yendulo yayisetshenziswa kudala ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Umfanekiso utshengisa isihlahla esechena. Ichena lisetshenziswa ukuhlamba ngaphakathi isisu uma sesiledoti njalo lisebenza ukwelapha izilonda. Liyagcotshwa ezilondeni, isilonda siyaphanga siwome.

Imithi yakudala loba sithi imithi yendulo yimithi ebisetshenziswa kudala ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Kodwa lakulezinsuku imithi le ilakho ukusetshenziswa iselapha njalo imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le iqakathekile ngoba iyatholakala duzane labantu ngoba kesetshenziswa amakhamba emvelo ayabe ekhona ebantwini.

Amakhambi emvelo yimiti eyasisetshenziswa kudala efana lale efanekisiweyo ichena elalisetshenziswa kudala ukugezisa isisu kanye lokwelapha izilonda ezibakhona emzimbeni.

Imithi yakudala loba imithi yesintu yimithi eyayisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo bekusetshenziswa amakhambi emvelo lapho babesebenzisa amahlamvu amaxolo kanye lempande zezihlahla ukwelapha.

Imithi yesintu yimithi eyayisetshenziswa kudala lapho ababesebenzisa khona impande, amaxolo kanye lamahlamvu ezihlahla ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ezigoqela imvukuzane leyokuphepha kanye lomvimbane.

Imithi yakudala loba imithi yesintu yimithi ebesetshenziswa zinyanga kumbe ngabelaphi kudala beselapha izifo ezitshiyeneyo. Bebelakho ukusebenzisa amakamba emvelo. Lapha ababesenzisa izihlahla, impande zezihlahla, amaxolo ezihlahla khanye lamahlamvu ezihlahla ukuba belaphe izifo ezitshiyeneyo.